Dubbu aanno addi addi horo maati dubbu giddo leeltanno addi addi dubbu saada uyiotanno horo maati isi mule noo doogo hiitoote

Itophiyu Malaatu Afii Roso Qubbichu Fidalenna Ho’roonsi’nanni Gara Qubbichu Fidale Qubbichu fidale macciishsha dandiitannokkiri malaatu noonsakkirira woy malaate uyinoonnikkirira (lawishsha dargu su’ma, mannu su’ma woy hedo w k l.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori muuzete. may horo noose? ise may itannote?

Shiima adde danase kolisho ade baatote higge maa ulatani no base mamaati ise itaninso maa asitani no afinooniri hani kule`e.

Lawishshaho, kolishshu uduunni mittu ollira heedhanno dagra woleteni baxxe dadille leellishannoha ikke di’rama dandaanno Lawishshaho, kolishshu uduunni mittu ollira heedhanno.

Babbaxxitino superimaarketete mirte mannu lowo geeshsha hasiranna la'nanni tene yannara mayrati yiniro duuchare karsiise loonsanni daafira horosi woyi afi'nanni kaalo dancha ikkasinni.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? maxxaffu kuni mayiinnoho ? aannasi noo borro mayiittanno?

agatto Taqa Loossinanni Rosaano la’ini? daqiiqa Hanni ayeeti kulannoehu? Hanni duu’rantinotana? Lawishsha bashanqunni wahetenni qamadetenni hayxunni Gidu kifilera gaashetenni gaammanni sagale gardaamunni afi’nannihu atarunni baaqeelunni badalatenni Rosaano la’ini?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Uduunne maaho udisiinse woroonni? insanno hiittoha?

Maashine tini uduunne gowate horoonsi'nanni korreentete wolqanni loosa dandiitanno maashineeti. Tenne maashine horoonsi'nanni woyte albi maashine gede lekkatenni kandanni wolq diguxxinanni.

Kuni girate aana woronitena ransanite ikinota bunxana qoleno lame midano booso wore henonitana buuxa dandinemo gari heerano isino gidono babaxinore ganfanni

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Maa loosanni kireeti? me'e danna afidhinno? mama noo?

Tini misilete leeltani noonketi shoolu dani qaare woyi shefilitu yine su`minanise barbare leeltanonke yaate iseno baara widita ikkase buunxemo yaate.

Kunni ilamoonni Barra ayiirisanihu mayiirati.? Konne dariga mayiini loonsoni.? Konne ilamoonni Barra ayiirisaniwoyite horonisinanirri maati.? Konne illamishshu Barra assinanihu hiikiyi gariti.?

kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

minnu giddo babaxitino xagga afantanno manchu Beeti xiwamiha ikiro hakira marre ka'eentinni hasirino xagga asse xiwinosita woyi mama xiwinosiro kule xibisira xagicho ikkitanota hidha dandaano.

Gashshaanchu mitu massaganna isira worooni deerunni noori ledo ma'littanni loosure shiqqishenna loosikki badhera hige xefefoha keente uminsa muro adhittanni hadhano hayyo giddo mitete tini malama.

Itophiyu kayinni mitticho olanto calla sowaatenni Rooma wo’manka horri ” Yitanno borro fushshitino Itophiyu kayinni mitticho olanto calla sowaatenni Rooma wo’manka.

Niwaawe Konni woroonni “bushshu hoshooshama” yaanno uminni shiqqino waawe rosiisaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne wodan chitinanni ha’runse, Mannuwiinni kaa’lo xa’mirate horoonsi’ra noonke kaa’lo xa’mate?

Niwaawe Nabbawa Biddissa Tenne lamala giddo “Caatetenna Sijaaru Araado” yaanno uminni shiqqino niwaawe settu daqiiqi giddo huuro gotti assite, rakke, suwisse nabbawi.

tenne basera mannu fayyimmate mine mare owaante afi'ranni no base ikkitanna, konne bayicho owaante aanni noohu manchote iibbillu mageeshsha ikkinoro buuxanni noose.

Kuri leeltanno manni doogotenna hodhishshu qorqoraasine woy hajo la'annonsa manna ikkitanna xa ofolte noo baayiichi biirote giddo ofolte hasaabbanni afantanno.

Qaallate Egenno Misilshu Afoo Qummishsha Misilshu afii borrote woy coyi’rate sayinsanni sokka kaajjishate qaalla woy yaatto rosantino fichera gobbaanni horonsi’nanni doogooti.

Dagate miillano uddi’nanni gara calla la”atenni mannootu galte si’ransanna hoogansanna wole kurinni ledo xaadooshshu noore afatenni mimmitinsa ledo sumuu yitanno.

Kuri jajjabbu geerruinna jajjabbu meenti Sidamunniha budu uduunne uddire labbahu anga soqqo amaxenna gonfa huddire meentu anga gugu'lancho amaxe kadanno.

Rosaano, woganna xawishshinsare affinoonnire Itophiyu malaatu afiinni xawisse Rosaano, woganna xawishshinsare affinoonnire Itophiyu malaatu afiinni xawisse Rosaano, woganna xawishshinsare affinoonnire Itophiyu malaatu afiinni.

Tini lekkate wodhinano koatte ikkitanna tini koateno seennu wodhanota ikkitanna tenne koatte Dani waajjo ikkana tenne koatte marichinni loonsoiniro xawisie?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Tenne su'mi maatti? Maa wodhinnanni? Mulese noori maatti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Qaaqu moho shiimma maa gatise meexinno? goowaho maa usudhinno?

Lame mimmito labbanno anga suudinninna rosu mine mimmito Labbanno millimmo muushshi yinoon- albinni assinanni malaateeti Coyi fooliishshu- hasiissanno malaattanni wonsha Rosiishsha Mite Aante noo coyi fooliishshuwa gari malaattanni doortine fiixoonse.

Babbaxinotino laalo leeltanno insano anaanàase, paappaayya nna wolootta sagalla te horora hossanno laalooti. anaanaase daddarre worre hee'noonni. Mannaho itate qixxeessine doogote worroonni.

kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

Kuni udunichi babaxinona haamata horo aanonkeha ikinota anfemo hoorosino mati yinumoha ikiro udune udina'ninha worani dargana base ikase bunxe afeemo?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini brro maa leellishshanno mayi dafira leellishshanno

Gitaare lonsanihu addi addi haqiniiti konne darga duunante leelanno gitaara babbaxitinno horo uytanote uyiitanno horo giddo addi addi basera huuro aate lowo kaa'lo afidhinno

murote yinanniti shiimmaadda haqqe callatenso jajjabbano gamba assine murote yinanni? tini muro leeltanni noohu hiikko olliiraati? tini leeltanno hoowe mayii hooweeti?

Ekunni egenshiishi hiitee uurinsha kulanoho? Egenshiishu aanna boreesinonni borro dannase hiitoote? Konne boreesate balanxe egenshiishu borro aannaho nooha mayinni loonsoonni?

La”ate albiidi niwaawe Konni woroonni kiirote giddo worroonni misilla wodanchitini geden saanni misillate aante noo xa’mubbara Itophiyu malaatu afiinni dawaro uuyye, iti?

Base mine ikkittanna tene meentu koatte assine dana babbande hee'nenni mitu qodu garinni loonsonni gari lowo geeshsha injanoho mitto mittowalla noonsa badooshunna lamunku biifanoreti waajunna kolishshu.

tiimi misile maa xawisanno? manu msgeshiho? maa loosanno? mine mayinni minoni? walchoho maa loonsonni? qalame hiitota buuroni? howrte gidonni mageshi manni noo? howe mayinni honbayi he'nonni? mineho badhenni maarichi noo?

Babbaxxitino yanna babbaxxitino gobbuwa borreessaano nafa Abbebe Biqilihu maala’linanni dandiinna ispoortete ejjeettimma lainohunni maxaafa borreessitino, Misillate giddo qaccete bayicho noo irshi hiikkonneeti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannoottu kuri ayiootti? maa asittanni nooreetti? insa badheenni hige noori maatti?

Qodhano ikkitto daga gashshite wombarete noore ikkitto ogeeyye ikkitto deeri deerinsanni gamba yte hasaawa amade gobbate hajora malittanni no tophiyu ilamati tini.

tini misile maa xawisano? kuuni bilawu maaho xaqamano? isini maa loosi'nani? isomama lonsoniho? bilawu maayi aana no?worosinihige mayi no?umosini hige mayi no?daratisira marichi no?

Dikko tene misilete leeltanonketa dikkote yine su`minaniha ikkana tene dikora hiraninna hidhinani hee`noonihu waasa ikino gede seeke buuxomo yaate yee hedeemo.

Borreessate Bude: Liqinsu Coyshiishamaanchonna Coyshiishaano Biddissa Woroonni shiqqino qaallara liqinsu coyshiishamaancho coyshiishaanote ledo woratenni lollongituwa lame duu’rantuwa mitte uurrinshu bicamme wortanni fiche uyitanno garinni borreessi.

Mannootu hadhanno gedenna daa”atate beeqqitanno gede assitannori lame qara korkaatta loosoho woy hagiidhatenni yanna sayisate assanno ha’rinshooti, sharro assitinori ayeooti?

Affin yinanni woyte sidaamu dagara uminsaha ikkinnoha hasawu bude ikkanna, jajjabbu manni gaamba yee hasawe kalaqamino coyira mala kalaqannoho. Affin horo maatiro ledde kuli?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho wombarete aaniri maati maa leellishshanni nooho

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosaano konni rosi gedensaanni Barru barru millimmo giddo qoropho assa hoogatenni iillitanno jaddo Itophiyu malaatu afiinni xawissinanni.

Sidaamu budu uduunne uddirino manni leellanno. Mannahono albaanni hige waajju makeeninna cutebajaj yinanniti leeltanno. Mannu quchumu giddo babbaxxitino qiixxaawo heedheenna biife haranni noo manni leellanno.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kawiicho lekka calla leeltanni nooehu ayeeti baattto maa labbanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kuri mama nooreetti? maa assanni noo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? qaaqullu maa assanni ofolinno? mayi mine nooreti? maa assanni noo?

Minu aanoti addi addi horo giddo maate heerate, saada heerate babbaxino addi addi uduunichinna mannu miteeni heerate lowo kaalo aano isi mule leeltano morono giddose lowo horo afidhino

Kuni labalu umo muxitano woyi bifisixano mine ikanna kowichono lamu urite murtana woyi sesisana lamu ofolite sesayi noota huwantemo yaate?

Niwaawe Nabbawa Biddissa “Kalaqamu Jiro Agarooshshe” yitanno niwaawe huuro fultukki qoonqote woffinatenna gottinate agarte, borrote malaatta worroonni garinni xawisse umikki settu daqiiqi giddo suwisse nabbawi.

Beetto ofolitte ka'eenitinni afoohono makise wodhitte waajo luukka alibaseenni wodhitte tinni luuka gama gabba yitte usuranitte leelitanno qole kaeno gonnesera meemo lawanorichino no yaate.

tini maa xawisano misileti? tini ooso maa asitani no?oosote albani me"e ooso urite no?maa amade no?maa kultayi no?oosote gonera marichi no?

tee basera sasu dukki ofolli'nannihu nooha ikkanna, kuni dukkino biifannohu danasino waajjonna kolishhso ikkinohu nooha ikkanna, kawaanni higeno beettu uurre noohu no.

Mekisko woteno lekkate aana iillitinosi gawajjo diwoyyaabbinosi Mekisko woteno lekkate aana iillitinosi gawajjo diwoyyaabbinosi Mekisko woteno lekkate aana iillitinosi gawajjo.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? tinni daga maa asitanni nootte? umo hiitto asidhe noo? alibbanni may noo?

Itophiyu Malaatu Afii Roso FOOLIISHSHO LAMALA TURIZIME AGARRANNI GUMMA Rosaano konni rosi gedensaanni: Heedhinanni qarqarira hee’ranno daa”atate assoote kultinanni, ninna babbaxxitino meyaata lainohunni loossanno uurrinshuwa mil?

muronna laalo yinannihu konni garinni laalturootinso hiikkiturooti? togo ikke laalanno sirchi kuni hiikko afamannoho? tenne murotenna laalote su'ma maati yine wohshinanni?

Geeru ganba yee noo base hiitoote insa ganba yite leeltanno basera leelanno addi addi murote dani hiitooho geeru anhasani amade leelanno siqqo hiitoote

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Niwaawete garinni aante noo xa’muwara gari dawaro doortine Itophiyu malaatu afiinni qolle, yaamame egennamanno?

tini maa xawissanno misileeti? mulese noori maati? hiissinannite ise? tini kultannori murotenni afi'nanni laalcho ikkanna intiro lowo geeshsha baxisanno. isi maati?

Seennu lame shoole meentu woyi amuwu gamba yee mitto tene maate anna doyise no gari maatete noonsa baxile kulanoho yee adhoommo ani giddora qole.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Konni aleenni assitini la”ate niwaawe garinni aante xa’mantino xa’mora Itiyophiyu malaatu afiinni dawaro uuyye, gotti yaanno malaati hiikkonneeti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Doogo widoonni hige meu hijjari noo? Koye mule leelannohu maati?

Baadillichote xagichira xagicho uyinanni deerri geeshshisi xawe leellan nokki daafira roore yanna wole qarra kalaqanno, Misile aana la’inanni dony su’my aye yaamamanno?

Xeenu dirranno raga leellishshanno misile doortine xeena gananno wote dirranno ragi garinni bushsha hoshooshanno wolqanna batinyi babbaxxannonte gede bushshu hoshooshama batinyino babbaxxan, konneeti?

Konne iiminni dirano daadano waa yinnanni. Konni wayi su'ma foonchoho yinnanni. Konni foonchi mule woyi qooxeesira noori hayisote muronna haaqete.

Tini misilete aana la`neemoti baase mana darguni darga haadhe masitanota ikite xeerto xeerto gobba masite iilishanota hendeemo yaate xa kayini uurite no.

Borrote(ma- laatu afii) egennonsa lossi’ratenni layinki afiinsara heelliicho ikkanno Borrote(ma- laatu afii) egennonsa lossi’ratenni layinki afiinsara heelliicho ikkanno Borrote(ma- laatu.

giwirinnu hayyonni waa hayiikinsanni hee'noonni muro tini maati yine woshshinannite? kuni umoho kofiya wodhe noohu maa assanni noohoro afootto ati?

Baadillichote xagichi qixxaawannohunna aamamannohu ogimma rosi- chunni woy ayiddunni ilamatenni ilama mittunni woleho sa”anna afi’rino baadillichote xagisaanchi (baadillichote xagichi egennaami) widoonniiti.

kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

Kunni umo fixi'nanni duunicho fetenete yinanni. Tenne fetenne mannu umu gurunbanoki gede fixirate horoonsirano. Tenne fetenne laabaa beeti sae sae horoonsiranoha ikanna mayiti kayinni wo'ma woyite horoonsidhano.

Sasenta malaatta tittirranniwote: Assinanni gari lamenti malaatta mitte anga malaatta ikkituro gagasu aana ofoltanno, La’ini qorowote malaatta giddo sijaara wiliishsha hoolantinota ikki?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? biriqaadete giddo noori maatti? maa loonse woroonni? Uulla mulese noori matiiya?

Hasaabbinoonni xaphishshu hedono kifilete miilla’nera Itophiyu malaatu afiinni leellishshe Hasaabbinoonni xaphishshu hedono kifilete miilla’nera Itophiyu malaatu afiinni leellishshe Hasaabbinoonni xaphishshu.

Tini misilete leeltani noonketi dikkote oyi hidhinaninna hirani baseeti tini hidhinaninna hirani base maa hiranite maa hidhinanitero afinooni ayi hirawote.

Abbebe hallii ali bisu gawajjo iilliteennasi doyitanno wombarenni millisa hanafi Abbebe hallii ali bisu gawajjo iilliteennasi doyitanno wombarenni millisa hanafi.

tini misile maa xawisa no ?tini wese hoja mageshite? kuni minnu hittoho? iso mayini minoniho? minu woroni marichi no?minu aleni marichi no?wesete merero marichi fulino

konne darga bababxxitino dani muronna laalo abbi'ne mannaho owaante uynanni base ikkitanna, kowiicho bababbaxxitino laalo nooha ikkanna, kuri'u giddoonni timaatime, mango, paappayyanna wolurino hattoori no.

Sidaamu daganna dagoomu manira budunna balcoomu nooseha ikkana kuni ilete la`nemohu aninke sidaamu geerchi ganboosheho ofole nooti leeltanonke yaate yine hendeemo.

Kuni babadhinno uduunnichinni mitto ikkanna aanonke horono gallanni miniranno ikko daddalu minira qalame buurate horonso'neemohu xaa yannara mageeshshi birrinni hiranniha lawannohe

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni quchummi mamiho? leelittanni nootti maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Meentu maa udirre? maa assanni noo? kaameelu nna mayi noo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kuri maati ewelummassi maa xawisanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kuni maati? mayi aanna nooho? isira badheenni hige may noo?

Sidaamu daga umisehu udiratenna itate budi nooseha ikanna kunni wedelichi sidaamu daga manni udano udire uure no kunni beeti anga amaxe noohu maati?

“Loonsohu loowe chuucanno,” yitanno hedo addahonso xaraho? Mayira? Konni hasaawi shiqishaanchi, macciishshaanote maytanno sokka saysara hasi’rinoha lawannohe? Qaaqquullu amadooshshi hiittooha ikka noosi?

Kalaqamu jiro hafanfarte ba’uro qarru iillannohu ayeraati? “Kalaqamu Jiro Agarooshshe,” yitanno niwaawe nabbawitto woyte marichi leellihe? Nabbanboonni Mommoddo Xawadu garinni daqiiqi me”eho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori daddalu mineeti. daddalu mini mannu ooso loosidhannoho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? tenne su'mi maatti? Umo hiitto ikkitte nootte? horo maa afidhinno?

Maali sagale qiixeesinoni gari faayyaho tene basera giddo baribareno woroni bukkame baribareno no ikkonna kayinni maalu hiite saadahoro la'ne badda didandiinonni.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori kuni footote aana leellanni noohu manchoho. loosisi maati? su'masino ayi yinanni?

tinni misile maa leelishano? kuuni quchumu mageshiho? dago me"e noho?me"e ijara noho? kunni ijari hisine minoniho? albasini marichi no?badhesini marichi no?sendilisi mageshiho? iso mayini lonsoni?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori giira giirranni baycho lawannohu maati baccu kuni maa assinanniho

Sagale manchi beetira lowo horo uyitano horoseno wolqanna iibile uyitano. Manchi beeti sagale itikinni heere dafano. Tinni sagale badale daanke bulee asinni ganoonni timaati.

Sagale tini timaho yine woshshinannite loonsonniri gaashete ikko weesete waasinni ikko badalate bulenni ikkitto sindete buleni ikkitto hayixu bulenni ikkitto dibadoommo.

topiyu xaphoomu ministerichinna hattono dagate riqiwamaano maa hasaabbanni leeltanno? konni hasaawi giddo ofollanno mannni hiikkonneeti? kuni albaanni leellannohu ayeeti ?

kuni manchi illete baxanxure wodhe, goowaho uddanosi karawaatunni usudhe albasi ka'a hige maa daa''atanni nooro afootto? manchu kuni uddire noo uddano dani hiittooho?

Borreessate Bude: Mucciso Biddissa Umi lamalara borrote malaattanna fidalete jawishsha horonsidhe borreessitto(a) garinni aante shiqqino borro giddose leeltannota borrote malaattanna fidalsate wodho so’ro taashshite marro qolte borreessi.

Tini misilete leeltano maate sagale miteeni masoowete wodhite ama anu oosonna mini maate yinaniti baala ganba yite sagale itanota leelishano.

Xa misilete la`nani heenomorichi rakawoote sase siine aanaho woreena waajo rakawoote ofolte nooti leeltani noonke yaateiseno buna xorshirate horonsinanite yaate.

Abbebe rosiisi’ranni hee’reenna afinokki dhibbi dani macciishshamisi Abbebe rosiisi’ranni hee’reenna afinokki dhibbi dani macciishshamisi Abbebe rosiisi’ranni hee’reenna afinokki dhibbi dani.

addinta baxissano base giddo mitte waye eela noote iseno biifadotenna halchishshannote waye giddo kinchu no qaccete lowo dubbi heere lede biifisino

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? hayiiso hiittotte giddo uure noohu leellannoya? danna me'e afirinno?

Tini manchcho ikkitanna tini manchchono ofoltte siinna albaanni wodhite waa xorshshidhanni noota ikkitanna qole kaeentini siinna aanaani wodhitinohu su'mi maatiro kuli?

Amaru dagganna tigirete daga giddo dibadoommonna uddiransa gari mittoho ayyannu daga riqiwanohu heerenna uddidhe biife fultino gari baxisanoho horo naadoommosa.

Kuni babaxino borsubanna caamuba afantanonna hidhinani darga ikasi bunxana qoleno Kuni dargi bifado udunicho afirina'nniha ikasi bunxe afanna huwata dandinemo?

Malaattate akatta huwata Qubbichu fidale kaimaho horoonsidhanno malaatta Mite mite malaatta qubbichu fidale kaimaho horoonsidhanno, Woroonni uyinoonni malaatta giddo anganke albinke woriidi kifilera?

Kuni lelishanorich budu udune udixe urite noota beeto leelitanoota ikana iseno umoseno bifisixe iseno biife noota beeto lanemoha woyi bunxemote

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Beettu ma udirre? alibbanni maricho wodhe noo? badheesiinni hige mayi noosiho?

Nabbawate Albiidi Huwato Biddissa Shiqqino niwaawe nabbawate umo assite dagoomu giddo kalaqamannoha addi addi qarra hiitto assine tirranniro kifilete kuli.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mayiira seesinse loonsoonniho kunni? mannu hiikko noo? isi aani borro mayiittanotte?

Wogate uduun- nubba qixxeessinannisi garinni nafa mitte dagaha gobbase giddo kala- qantino egennonna biinfille xawissanno miinjuwaati Wogate uduun- nubba qixxeessinannisi.

Tene ko`ate yine woshineemo yaate tini ko`ateno manu lekkate wodhe haranota ikitanna manaho lowo horo uyitano yaate lekka mitiri uticho agartano.

Dancha rosu yanna ikkitanno gede hal- chineemmo Dancha rosu yanna ikkitanno gede hal- chineemmo Dancha rosu yanna ikkitanno gede hal-.

Tene yannara babbaxxitino dani maashinubba no insano haqquti kincho fafacaniti hattono wole hoccu uduune gombanniti, busha gamba assine liinse kincho bolotichamo mine mi'ninanniha loonsannite.

Mannu gamba yee ofolle afamanno. Konni manni giddo qaaqquullu nna meentu afamannoh ikkanna buluulaame haaysso noowa ikkitino hajara ofollino mann lawanno.

kuri leelitannori mini saadati? kuri saada uyitanno horo maati? maa saga'lite heexxannoreeti? horaameeyyete mayi horo uyitanno? roorenka hiitoo qoxxessira heedhanno?

Sidaamunihu addi addi umisi budi wole gobba budi leddo badanosiri maati konne darga leelanohu sidaanchu mini minamino gari leelishanori maati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kaameelate danni me'eho? kiiro mageesha ikkanno? mayiira uurinno?

Mitte anganni xawinsanniri giddo konni woroonni noo malaatta leel- linshanni la”a dandiineemmo Mitte anganni xawinsanniri giddo konni woroonni noo malaatta.

Beetto tini ofolte mixaashshote worte xoxxissitanni noohu buna ikkanna mulese noot kayinn buna angay siinnati. gobankera ikko kalqete deerrinni mannu buna aga baxanno.

Mannu ganba yee kaaliiqansa ayiirisanni leelanno basera leelanno uduunicho loonsoonihu addi addirichiniit konne darga leelanno mini aanabuurooni qalame minu aana lowo biinfile uyiitanote

Qaallate Xiinxallo Konni rosi hunda rosaano haaro woy nabbawate mitiinsitanno qaalla, qaallate giddo afantanno shiimmaadda kifillanna kuri nabbanbanni gara rossanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori siwiilunni loonsoonnihu aannonke horo afinohu ayeeti?

Leemmichimma subbino Biddissa Tenne fooliishsho giddo umi lamalara nabbawate rosira shiqqino borrote seesi kiironna tenne lamala rosira shiqqinote qaalu seesi kiiro badooshshenna xaadooshshe heewisiisi.

Kawiichi quchumu qooxeessa ikkanna addi addi danirichi la'ate biifannori heerate injaanori wo'mino base. Duucha kaamela duuno noowa duuvha dagano duunantino baseeti.

Kuni kompiterete woyi looso loosate qoleno boro boreesate hooro asno udunicho ikan Kuni udinichino tecinolojete udunicho ikinota huwantana afa dandinemo?

Ko'atte uyiitanno horoaddi addi horo mannu qodhe harate lekkansa gufidhanokki gede agadhate hakiini saenno addi addi biinfilira lowo horo aanno

Wayi aani hodhishsha kuni wayi aani hodhishino mana daa`atanohura kawiidini ka`aa haranohura kaaloshe asanoha ike leelano yine hendeemo yaate kuni.

Ama'note annuwa jajjabbu jawu no qeessotu phaphasotu daqone hattono wole wole ama'no giddo heedhano kiristanu giddono musilimete giddono heedhano gede anfanni.

tee basera mannaho safote latishsha loonsoonniha babbaxxitino afantino gashshaanonna annuwi loosami'no looso towaattanni nooha ikkanna, kunino dancha buusa fulateno biifanno garinni loonsoonniho.

mayra biiffinote misile? kuri qole maa leellishannoreeti? kuulu kuni hiittooho biifannoho tenne misilehu? uullaanni noori maati? kalaqonna qooxeessu maa lawanno dubbo mayra ikkino

Itophiyu giddo jawa uurrinsha rosu minna no tene giddo Addis Abbebu yuniveriste ama yuniveristete ikkittollanna base nooti hakeeshshatilla injo dibatidhino wolootta yuniveristuwa gede.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori seenneho. kuni seenni maa assanni noore lawanno'ne?

Ejjeettichu shaambeli Abbebe Biqilihu mullicho lekkanni dode maaraatoonete reekoorde hiiqqe alamete manni maala’lanno gede assinohu gobbara quchumiraati, hasiissannosi ogeessi hiikkonneeti?

Kaamelanna suuqe kaamelu mana darguni darga masanoha ikke suuqe kayiini manu hasiisanosere xa`me hidhanota ikitana lamentera kayiini xaadoshu dinonsa yaate.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Assote Coyi fooliishsho loosa Rosiishsha Mite Rosiisaanchi’newiinni uyinanni’ne lawishshi garinni aante noo malaatta horoonsi’ratenni Itophiyu malaatu afiinni wo’ma coyi fooliishsho loo- satenni rosiisaanchi’nera leellishshe.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kowiicho bisonna umoho buudhinannire lawannori maati

Misile nna aana la’inoonni lame xagisate doogga huwattinoon- ninna affinoonnire Itophiyu malaatu afiinni xawisse Misile nna aana la’inoonni lame xagisate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Xaaxxame giddo noorichi maati? may loosinno? xa mama noo?

Kuni ammanote mine ikkanna Kuni mini no kaaliiqa magnatenna huucirate enanniha ikkanna Konni mini iimaanni marchi nohoronna mineeni mayii uduunicho horonsinaniro kuli?

biirote uduunnichi giddo mitte ikkitinoti tini wombarete yine su'minanniti, danase hiittoote? mama afantanni noote? tini base maa loonsanni baseeti xawisa dandaatto?

jawaati qeelattona, ani didandoommo, lekka’ya miicantino; woluno afoommokkirichi maccii- shshamanni nooe; yaatenni eeggo’ya adhi; Itophiyu manni agarannonke; ani dandoommokki daafo ati ha’runsi; Itophiyu magani hoodekki ha’ro yee heewo agure fulinota kullanni.

Arrishsho fultanni noonso e'anni afantanno? Hawarrootinso soodooti? Baattote ofollano hiittoote? Arrishsho leeltanni ragai mamaati? Albaanni wiliilanni afamannohu maati? Kinna leeltannoti hiittoote?

Niwaawe Nabbawa Biddissa “Kalaqamu Jiro Agarooshshe” yitanno niwaawe huuro fultukki qoonqote woffinatenna gottinate agarte, borrote malaatta worroonni garinni xawisse umikki settu daqiiqi giddo suwisse nabbawi.

Ogimmatenna uurrinshu qorowo ledo amadisiinse kayisa hasiissan- nonkehu qaru coyi qorowote malaateet Ogimmatenna uurrinshu qorowo ledo amadisiinse kayisa hasiissan- nonkehu.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu kunni mayii aanna nooho? Maricho kulanno?

Roorenkanni loosi’nanni baatto aana bushshu hoshooshama iillishshan qarri giddo loosi’nanni baatto bushshi lalaqamu akata soorranno, Meento jawaachishanna guutisa mayira hasiissu?

Shoole aleeni ikkittano muro laalo labbinore loonse gate wonshine hee'nonni lawishshaho weese muze shunkurta woyi tuma lawinore hattono wolootta seekkine loonsonni.

Xagicho hidhineemmo yannara la’ne buuxa hasiissannonkeri giddo lame hasiissanno qorowo xagichu ikkanna hoogasinna ikkasiiti Xagicho hidhineemmo yannara la’ne buuxa hasiissannonkeri giddo.

kuni manni hiittenne amma'no harunsanno mannati? kuni albaanni uurre noo maa assanni angasi kayiise leellanno? kuni manni mayiir umoho shiima waajjo kofiyya wodhino?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? qaaqullu may godo'le godo'littani nooreti? mereerroho maa wodhinno? bayiichchu hiittoho?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosaano, kunni rosi gedensaanni Qarqari’ne manni uddi’rannoha wogate uduunni dananna baxxanno aka- tansa Itophiyu malaatu afiinni xawissinanni.

addi addi ogimmate hayyonni loonsanni loossa giddo mittu siwiilu loosooti kuni loosino zaaffaho yine woshshinanniha ikkasinna qottono noota duumurichi aana worroonni

Baalunku dawarote Rosiishsha Sase Woroonni uyinoonni qaalla niwaawete giddonni fultinoreeti Baalunku dawarote Rosiishsha Sase Woroonni uyinoonni qaalla niwaawete giddonni fultinoreeti.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori gobbate jawi footooti. kuni manchino hayyo coyiirannoho manna araarsannoho gobbate womaati.

Konninni kainohunni, bushshu shaqqimma qolate maddaabbarhonna wole hajora woxu fulanno gede assanno Konninni kainohunni, bushshu shaqqimma qolate maddaabbarhonna wole hajora.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? beettu maa ee haranni nooho? isinno hiikka hararaati?

Diraama beeqqitannori ontunni roora, shoolunni xea dinonsa Diraama beeqqitannori ontunni roora, shoolunni xea dinonsa Diraama beeqqitannori ontunni roora, shoolunni xea.

mayra biiffinote misile? kuri qole maa leellishannoreeti? kuulu kuni hiittooho biifannoho tenne misilehu? uullaanni noori maati? haqqicho tini maa leellishshannoteikka

Tinni anuwa ama'note awuwaati yinne woshinno. Tenne ama'no musiliimete ama'no yinne woshinnanni. Kuri amannaano goowinsara sidaamu qolote uduune goowaho xaadhe no. Umoho kayinni guttaho yinnanniha wodhite no.

lamu wedellu ooso mittteenni ikkite uurrite mitto dani uddano uddidhe maa assitanni nooreeti? tini ooso uddidhe nooti uddano hiittee gobba uddanooti?

mannu mitteenni gamba yee fule mayi ayyaana ayiirisanni leelanno? kuni manni hiittee amma'no harunsaanooti? kuni manni iimaanni qole amade noohu xilu maa xawisanno?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori makeenu kuni hiittooho mayra uurre nooikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Minni giddo noo uduunni hiittoho? Mayiinna mayi noo?

Konni qaaqqu anga noohu maati? Kunni qaaqu noo dargi maa assannanniwaati? Konne darga leeltano hodhishu uduunnuwa makite uurite nootero kuli?

konne bayicho lowonta biifannowa mannu mittimmatenni ofolle hasaawanni noota leellishshanno, hattono, sasu manni sha'ete ofolle sha'e massaganni nooha ikkanna, wolu manni ofolle macciishshanni no.

Itophiyu Malaatu Afii Roso ikkite borreessantinori batinye lowo yanna donna, lowo diro keeshshitino dhaggete darguwa, Woroonni noori giddo meentu hiikko deerri poletiku beeqqooshshe?

Tini ha’rinshuwa loosu aana hossannohu wayinni woy bubbete wolqanniiti Tini ha’rinshuwa loosu aana hossannohu wayinni woy bubbete wolqanniiti Tini ha’rinshuwa.

Qaalu Seesi kiiro Dana Hoole tenne manchora Hoole ille go’rate Dambaariyyote Kiiro Hoole dikko Baaqqote Dambaariyyo sikkamme Hoole seesse ikkinni Sikka xaalla ba’nummo Hoole mancho qaaqqote.

Tenne basera leelanno addi addi uduuni loosaminohu mayiiniiti konne darga leelano wedelli loosanni noori maati insa mule leelano mini aano horo maati

Kuni minne ikinotana mannu galanoha woyi heeranoha ikasi lelitano isino babaxinorichini loosaminoha woyi minaninoha ikasini bitadona danchu garini minaninoha ikasi buunxemo?

Daguncho kone misilete aana nooha dagunchoho yine su`minaniha ikanna isono dubbu saada widira qolle gaamaniha ikanna danasino xoxoraamoho dubohola heerano.

Kuni goba sada gido min lelanohu amoboma yaateni woshamanoha ikana heranohuno godu gidoti Koni godi gido herano yana sodihuni tonamiteteni kayise hawarihuni tona lamete gesha keshano darigu darigunikuni batano

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho motorra aye haadhe hadhanni nooiikka mannu haammate noohu mammira haranniitika

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori ayyirete. tenne ayyire mayi oofanno? ise iimalla hadhannonso uullano hadhanno?

Siina tini misilete leeltani noonketi rakawootete aana siina nooti leltano tini maa uyitano horo yinumoha ikiro buna agate shae agate kaa`litano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? manoottu maa ofolitte noori leelittanno? insanno ayiootti? qaccuwa mayiinni galishiinshoonni?

Niwaawe Nabbawa Biddissa “Kalaqamu Jiro Agarooshshe” yitanno niwaawe huuro fultukki qoonqote woffinatenna gottinate agarte, borrote malaatta worroonni garinni xawisse umikki settu daqiiqi giddo suwisse nabbawi.

kuni aleenni la'neemeri meyaa beetto bisisera ikko albisera buudhitanoreeti. giddose amadinno bikki mageeshiho? uyitanno horono bikkisenni mageeshaati? mama loosante qixxabbanno? ayi horoonsiranno?

tinni misile maa xawisano? maayinni miinonite? hooja maagette? albido hiittote ?albasenni hige maayi noo? manchu maa asanni noo? maa uddire noo? uumoho maa wodhino? alba hika hige urino?

Faashinete uduune mannu afara yine daddalu waalchira suntenna manna affe ame lae dodhe yine egenshiishsha fushinanni gara ikkittanna tene duuchawa mannu rosino.

Kuri faarsaanote, saunku mitteenni higge maganonsa ayiirrissanni nootanna maga'note mine magansiissanno miilla ikkitonota leellishshanno. Konne assa dandiinannihu huuccatto seekkine assineeti.

Aanetete “Xagicho” yaamamanno uminni uyinoonni layinki gafi waawe rosiisaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne seek- kitine ha’runse Aanetete “Xagicho” yaamamanno uminni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? qolteno may horora hossannote? hiikko wodhinannite?

Mini uduunnichi leellanno. Giddosi duucha uduunne wodha dandiinanni lawishshaho, caamma, maxaaffa, kaalse, hattono waa anganni kubbaayya wodha dandiinanni mini uduunnichooti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Babaxxittinno laalo may aanna nootte? mitte anga aanna may leelanni noo?

Konne mine maricho horoonsi'ne minooni isi mule leeltano addi addi muro uyiitanno horo maati konni mini aana buurooni qalame hiitoote

kuni maga'nanni noo manni hiittenne amma'no amma'nino mannaati? tenne amma'no maati yine su'minannite? konni maga'nanni noo mannira badheenni hige noo awawi mayiinni loonsoonniho?

Borreessate Bude: Ittisunna Taxxeessu Malaatta Biddissa Woroonni shiqqino coy fooliishsho giddo lawishshu garinni ittisunna taxxeessu malaati hasiissannowa worte so’ro taashshite dafitarikkira borreessi.

Kuni misilete aana leelani noonkerichi hinkko fiqiiqinani fiqiiicho ikana haamata fiqiiich wore hirarano ikko horonsinara dirre worooniti leeltanoe yaate yeemo.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Malaatu afii wolu coyi’rammete afii gede umisi afuu jirtenna babbaxxiti- akatta afi’rinoha ikke macciishshate aana qarru noonsarira afoo dhitino woy umi afooti.

Borreessa biifado, Konni qaaliti gurcho fiche doofaara yaannoha ikkitanno la’ino? Rosaano qixxaabbini? darotenninna adotenni afi’nannireeti yinanni sagale kifilla kulannoehu ayeeti?

Mannu bunu mine togore ilete baxisanore wodhanno ayee woyteno mayratikka yine hende la'niro tene base hasire daano manni ilete biifinore dodhe daara yine hendeti.

Malaattate Akatta Huwata Su’mu riqiwaanonna meessi cira leellishshanno malaatta leellinshanninna xawinsanni gara, Yannitte xagga aante noori giddo hiikko garinni shiqqanno?

Kuni qooxeessu addankanni biifanno qooxeessa ikkanna konni qooxeessira haanja mu'ro bunu kaashshono lawannoricho kaayiinseenna biifinoha ikkinotanna aanasiinni higge lame jajjabaanna hoomme noota la'noommo.

Kunni angate ogimma horoonsi'ne loonsoonni uduune ikanna konne mayinni loonsoonni? horosi maati? Tenne bilabate mule afamanori maati? Baalanka uduune kowicho mayira woroonni?

Bunu minenna sagalete mine kuni leellanni afamanni noo mini bunano ikko sagale hasi'ne marre afi'neemmo baycho konne bununna sagalete mine yineemmo

kuri helakuba babatitino haquwanni loosanitinoha ikana horoseno gaate shuqunateena winsoni battora kaino duna chanchanate horonisinani udunichote tene helakuwara siwila ledatenniti

Hatte yannara, Abbebe Biqilihu gobba qolchan- shotenni woshshiishanna boo’nitanno gede assa dandiinannita huwati Hatte yannara, Abbebe Biqilihu gobba qolchan- shotenni.

eo lossirate yitanno hedo daafira maaru afiinni borreessine kulloonni isono kaameelu daafira kullanni hee'noonni duuchu dani barcimi noo kameela ikkasino kulloonni

Kuni hijaari afamannohu mamaati isi aana buurooni addi addi seesu qalame hiitoote kuni qooxeesi mule leeltanno haqqe hiitoote isi giddo noo barcimi loosaminohu mayiiniiti

Buuxote Safaraano Fidalete jawishshanna borrote malaatta garunni horonsi’ra Gufote bisubbanna coy fooliishsho aantishsha garunni horonsi’ra Assaawete aante agadhanna haaro qara qaalla egenno horonsi’ra.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Konne su'ma maatti yinnanni? deeru deerunkunni maa woroonni? qoxeessisira may noo?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni bunni mayinniho hiitto assine adhinanniho maynni leino

angate ogimmanni loonsanniri giddo addi addi dani uduunni no insano meesane qotto zaaffu akaafunna hattono meesante cu"i loonse worroonnihu no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manchu goowaho maa wodhe? Anga maa amade nooho? Alibbanni maricho woroonnisi?

Qansootu wogansa affanno gedenna boo’nitanno gede assitanno Qansootu wogansa affanno gedenna boo’nitanno gede assitanno Qansootu wogansa affanno gedenna boo’nitanno gede.

Baadiyyete manninke nafara jawa fano wodhano loonsanikkiha tene basera giddoono gobbanino qolle seekke huxxirano haqqu huxxini leemichu huxxinni siwiilunino ikko agadhano seekke qooxeessasi.

Kolishsho meicho callase uurrite nooti leeltanno. Meichono mitteno hanja hayisso nookki baattora ittannore hoogge hashuwa ittanni no. Doogo loonse digundoonnite.

Beetto qodhite noo ko'atte loonsanihu addi addi gogginiiti aanasi buure heenooni qalamete dani loosaminohu addi addi muronni ganba asine babbaxino faafirikira eesineeti

mannu horonsire hunanno moola ishine ikko shama garunninna amanyootunni huna hasiissanno, ikkollana kuni garunni agarroonnikki base ikkase leelishshannohu mayiiraati ?

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Sidaamu budi giddo mittu koneti maalalinannihu lawishshaho mannu saada gorire maalla ittano woyte sagale koni garinni karenna ittano mannu, hottono ayyanu ayirrinsanihu dayiro sagale baalunku mine adhe daye togo karrenna she"e yee ofolle ittano.

Mittu dhiwamaanchi akimetenni layi’re hajanjoonnisi xagicho wole dhibbu macciishshammosihura minisi mannira uyiro qarru dino, Aante noori giddo Itophiya daa”atate doorantanno gede assannosehu?

Manchu dhibbunni amadamannokki gede assa hasiissannosi qoropho giddo qara qara ikkitinore kulle Manchu dhibbunni amadamannokki gede assa hasiissannosi qoropho giddo.

Hodhishsha hodhishaho yineemohu kuni misilete aana leelani noonkehu galchano makiina woyi hogowaancho makiinati yinanihu haanju danasi galchaancho galchani nooti leeltano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori quchumaho uurre noo kaameelaati kuni kaameeli hodhishshaho lowo horo aannoho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori gangalatu baseeti tinino hayiiqete aana hadhanno jalbaho yinanni.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni dana burritaamu maati hiikkara ikkinote maati uddire noori kuri coyrannokkiri

Kuni ofolatena folishirate bifado darga ikase bunxemoha ikana isino Dana kolish ofolate injitanoti wonbare woyi gafi asate injinota ikase bundhemo?

Abbebe Biqilihu Aliyye ragaanni kiilo meetire xeerti’re hee’ranno olla Dannawaho baxxino su’misinni yinanni bay icho ilamino, La’inanni qorowote malaatta giddo ooso godo’litannokki gede hool?

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori koattete. tenne koatteno siliperete yine woshshinanni tini lekkanke fooggalunni agartannote.

Wogate daga dhagge, ammanonna ayimma leellishsannore ikkit- inhura Wogate daga dhagge, ammanonna ayimma leellishsannore ikkit- inhura Wogate daga dhagge, ammanonna ayimma leellishsannore ikkit-.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Aleenni uyini misilla wodanchitini gedensaanni aante shiqqino xa’mu- wara dawaro Itophiyu malaatu afiinni rosiisaanchi’nera uuyye.

Ayyanu isiliminu ama'no harunsanora heerenansa kone ayyaanna ayirrisanni gamba ytinowa seennu itophiyu sicco anga amade oso'lanni hagiirensa xawisanni no gari baxxinoho.

Ijaaraho, ijaaru mannu ooso heedhanno gede, loosu base assidhe loossanno gede, daddalu base assidheno dadda'litanno gedeno lowo horo noosiho yaate.

Niwaawete garinni wogate uduunnubba mariachi marichinni loosan- tanno Niwaawete garinni wogate uduunnubba mariachi marichinni loosan- tanno Niwaawete garinni wogate uduunnubba.

Tini misilete leelitani noonketi umu mine ikanna mitu umo woyi danancho biifisani nooha ikkana mite kayini meya beeto qiwaate hadhani no.

bunu manchi beettira mayi kaa'lo afirino? manchi beetti buna aganno yannara ma xaqqamannosi? kuni jawanaho yinannihu mannu bunu daafira yee calla qixxeessannoha ikkanna mayiinni loonsanniho?

konne bayicho siddisit kiilo mereerima fayyimmate mine yinanniwa ikkanna, konne bayicho mannu xisamiha ikkiro mare horonsi're hu'ranno baseeti, hatttono badheenni biifannokki mini no.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino sagalimate woyi qaamatimate horo aano richoti ikana su'misino qunqumash shaana yinanni

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Suqeette giddo noori ma maati? meu manni noo? may leelanno?

Kuni hanja muro afantano darga ikana insanno babaxino Dani muro initinota buunxeemo qoleno weesete yinaniti sidamuniha budu sagale ikinoha waasa honganitino leelitano?

amma'note amanyoote harinsanni afammannihu kuni mami gobbaraati? kuni manni fiire mitto dana uddire noohu maa xawisate hasireeti? hattono konne gobbate sicco mayiira worroonni?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini mayi mixashshooti maa leellishshanno mayi loosinote

ko bayicho minenna gallanni mine yine woshshinanniha ikkanna, koiicho mannu hare hose dayiha ikkiro fooliishhsi'rannoha ikkanna, huxxano haqqunni huxxinoonniha ikkanna, minuno lowo faayyaho.

Mootimmate bisa mannu loosi'no irsha woyi giwirinna marrite towaanyo assittani no gedeti loonsonni laalchino iille ilete biife no mannuno hagiirama ikke no gedeti.

Misile shoolete aana la’nanni wogate uduunne marichinni loonsoon- niro haranchunni xawisse Misile shoolete aana la’nanni wogate uduunne marichinni loonsoon- niro.

Tenne lamentenni ledo amadantinore wole korkaatta kulliro hagiidhatenna isonoo haaroonsi’rate, wolu qarqarira noore kalaqamun mannu loonsore baxisannore daa”atateeti, sootubba hiikkoreeti?

Anni’ya yiinohu gobbanni ikke afeemmani? Keere galitta? ooso rosu minira dihadhino? Idaayya Mayyitanni nootta? Dirossanno? Atino yiiwa hoodete ha’ratta? Giwiro fulte ayiddeho diqaxxaratta?

Kunni kalaqonna qooxeessa ikanna konni qooxeesira manni bunnu muro kayisire gumasi horoonsirano. Manu konne bunna hire womaasha afirano. Bunnu laalo ganfe agate horoonsi'nanni.

Rosaano ganba yite rosani noori giddo mite meya qaaqo daftara fante nababani nooti leeltano yaate kurino gobba ofole rosani nota leelishano.

kowichi dargu mamaati? aleenni la'neemmo mannooti maa assitanni no? kuni dargu quchumahonso baaddiyete? aleenni leellanno mannihu loosinsa maati? mama heedhanno?

Mimmito kaa’litanno mangistuwa Afriku Miinju Komishiine Mine Anfummonte gede, sai lemuu diri kawaanni gobbankera kalaqamino keerinni, lophonninna dimookiraasenni gobbankera danchu laooshi kala qamino, Woroonni uyinoonni malaatta giddo anganke albinkera boqonkera?

Kuni manni ofolle noo base hiitoote insa ofolle noo basera hasaawani leelanori maati mulensa leelano addi addi sicci hiite gobba malaate leelishanno

sidaamu daga mine mi'nitannori giddo mittu sidaanchu buuyyote mineeti kuni minino weesetenni dukkisame jawu nafarira minu albaanni shiima doogo no

Borreessate Bude: Taxxeessu Malaate Qummishsha Taxxeessu malaate horonsi’nannihu: aante afi’rinore hoode hoodete borreessate, coy fooliishsho giddo taxxi yinanniwanna barra borreessinanni yannara aganu barritanna diru kiiro badateeti.

Tini beeto seensaniha alba biifisinaniha haadhe wolootahono egenshiisha ikite iseno albaho riqqite leeltano yaate tini beetono qolte isenooto hincilaalote layidhani no.

Doogote loonsanni daddaloti tene basera mannu laalo hidhara yee amane daano horo giddo sholte baino awukado ikko woloottano laalo abbite hirtanno tini ikkittono didanchate.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuri mayi masimaraati mayinni loonsoonniho su'maisi maati

rosaano rosonsa rossanno yannara mittu dani uduunne uddira hasiissanoti qaangannita ikkitanna, tini rosaanono uddidhe noo uduunni hiittooho? me''e rosaano leeltanno koye?

Ooso lekate kaase go`dolitara yite baalu wona udidhewore fushite hoolte noota misilete aana leelishano yaate insano lewunku umonsa heeshi yite no.

Qaallate Egenno Addaarro Fiche Biddissa Woroonni shiqqino coy fooliishshuwa giddo xuruurroonni qaallara niwaawete giddo eonsa garinni addaarro fiche hasse borreessi.

Kuni beeti faarsiranni nootana uure ilesi xibile noota huwantana Kuni betino duume shamizena koolisho bolale woxe woyi qoxe noota la'nemo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori wombarenna agidaamete. kuri lamunkuri ofollatenna sagale wodhine itate horoonsi'neemmoreeti.

Sumudu mite uurinsha wole uurinshanni bande afate kaa'lano. Kunni sumudi itophiyu caabichu latishi uurinsha egensiisano sumudaati. Konni sumudu danni duumohonna haanjaho.

Hattono minu giddonna ollaanke jaddo abbannoricho hoolatenninna ikkado qorowo assatenni umonkenna wolootano jaddotenni gargaratenna gatisate balaxote qorowo assineemmo, nokkiti malaati hiikkonneeti?

konni dargira noo mannoti alba saino yannuwara ikko dirrara bareendetenni lowo looso loosino mannootira qaagoosheho kinna boncce malaateho uurinsoonni kinnati.

Qixxaawosi xintantinohuno, rosaano nabbawatenna borreessate hiitto assite rossannoro, rosa hiittoonni kalanqennitanna hagiirsiissannota ikkitannoronna, rosu mini assootubba roso hiittoonni jawaachishshannoro xiinxallote safo aanaati.

Baadillichote xagisa haaro yanna xagisanni roore hursitannotenna aggaxxinannite Baadillichote xagisa haaro yanna xagisanni roore hursitannotenna aggaxxinannite Baadillichote xagisa haaro yanna.

Hodhishu aano addi addi horo maati hodhisha loonsanihu mayiiniiti isi aana leelanno addi addiri biinfilu qalame uyiitanno horo maati hodhishu leelanno base hiitoote

Rosiishsha Lame Aante noo qixxe aana hasiissanno taje wonshatenni kifile’ne giddo miil la’nera Itophiyu malaatu afiinni shiqishshe, Abbebe Biqilihu gobbasi riqiwe dodanshote beeqqate mudhinohu?

Jeefoteno bado badotenni ka’inanni boode niwaawe kifilete giddo Itophiyu malaatu afiinni nabbabbe Jeefoteno bado badotenni ka’inanni boode niwaawe kifilete giddo.

Borreessate Bude: Taxxeessu Malaate Qummishsha Taxxeessu malaate horonsi’nannihu: aante afi’rinore hoode hoodete borreessate, coy fooliishsho giddo taxxi yinanniwanna barra borreessinanni yannara aganu barritanna diru kiiro badateeti.

Tenne amaale’neno jeefo iillishate lamunku fayyimmate ogeeyye uyitanno’ne malanna addi addi xagga garunni horonsi’ra qara coye ikkinohura hasatto’nenna qixxaawo’ne gobbaanni ilantanno ooso gargadhate injaawa hayyooti.

Xagicho adhineemmo yannara akime ineemmokki gede kultinonke sagale woy angeemmokki gede kultinonke agatto adhinummoro qar diabbitanno, Misile aana la’inanni beetto maricho assitanni?

Waayi foonchu jawaho horo baxisanoho lawaete base tini daa"attote mannu gana gobbanni daye laenna difokisiisanote ilama mulenni tene leellishe kalqete afisiisano yittano hexxo nooe.

Abbebe Biqilihu dirisi geeshsha qeesete rosi mine rosino Abbebe Biqilihu dirisi geeshsha qeesete rosi mine rosino Abbebe Biqilihu dirisi geeshsha.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? tini daga mayi ama'no harunsittannote? xa maa asidhanni noo?

Itophiyu Malaatu Afii Roso FOOLIISHSHO SASE EJJEETICHA SHAAMBALLE ABBEBE BIQILA AGARRANNI GUMMA Rosaano, konni rosi gedensaanni: Heeshshote dhagge kayissanno guma coye xawissinanni, koreeti?

kuni uduunnu mannu hasiri garinni hirrannihonso, mannaho hakkishinni haa'ne likkine gombe calla uyiinanniho? konne uduunne leelinshara ashaanguliitete qodhisiinsoonni bolaale danase hiittoote?

Kuni bunaho yinaniha ikana isino Kone buna siinete xorishinanni hen'onita bunxe afa danidinanna qoleno amalu amadamaniricho ikinota anfemotaa ikitanno yaate?

Kunni lamunku beetti we'nu umoho gidanansa sammi yitinnohu we'nu ledo sumu yaanssanna angansa ittaare worte hakki adhite saga'litano gede assitanni nootta leellishshanno.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Lamente”sh” anga malaati noonsa anguwa Itophiyu Malaatu Afii Roso Lamente”sh” anga malaati noonsa anguwa Itophiyu Malaatu.

Tini meeyaa beetto ikkitanna tini beettono umo amaxite nooha ikkana qole kaeenttinni tini beetto amaxitinno Umi summi maatironna Konni Umi Dani hiitoohotobuuxe kuli?

Itophiyu Malaatu Afii Roso keere latishsha dimokiraase Iillinanni darga iilla ROSO LAME Assoote, Aane noori giddo gobbankera meyaatera noota duumba gatanna?

Abbebe Biqilihu anje nna wor- bahonna egennaminoho Abbebe Biqilihu anje nna wor- bahonna egennaminoho Abbebe Biqilihu anje nna wor- bahonna.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannoottu kunni mama nooho? badheennsaanni noori maatti? Mittu callu baxe maa udirinno?

Afuu Jirte Coyi’ra daqiiqa Gurda daqiiqa Taqa Loonseemmo Taqa Loonseemmo Rosaano, sa’u yannara borreessitini isayyo Rosaano gurdu coy fooliishsho giddo maa kullannohoro kulannoehu ayeeti?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? konni su'mi maati? mayi horo afirinno? kiiro me'e ikkanno?

Misilete aana mittu harichu doogote manu noohu nookiha madaabara badhete wodhe siiwo halloho usudhe alba lele hige harani no isi.

Manu kunni udire noo udano mayine woshinnanni beetto angate wodhite noohu seensilu uduunni maati? Insa gido mayiti e"e labaahu me"eu no?

Dikko dikote manuno makeenuno miteeni nooti leeltanoe yaa tini dikkono mahu mitu hiranota mitu hidhanota leelishano yaate dikko yaa lamu manchite.

Qaallate Xiinxallo Konni rosi hunda rosaano haaro woy nabbawate mitiinsitanno qaalla, qaallate giddo afantanno shiimmaadda kifillanna kuri nabbanbanni gara rossanno.

Manny kuni ayyannu noohura gamba yiinoha ikkanna naxala waajo uddire anga qaaqqule amadde fule noo gedeti noohu ikkonna kayinni qooxeesu giddo cancu gederi heerano yine huluulamikki digantonni.

Konninni kainohunni gobbasira calla ikkikkinni Afrikahonna alame kalqete noo koliddu man- nira boo’na ikkino Konninni kainohunni gobbasira calla ikkikkinni Afrikahonna.

Tenne haqa usure duha duha asine usure duune mayira woroonni? Tenne haqe mayinni usuroonni? Haqenni horose maati? Tenne haqa mamiinni afi'nanni?

Amma'no amma'note yineemmoti mittu manchi magano'yaati yee qaaliiqasi huuccirannno doogo amma'note yineemmo amma'no duuchu daniti heedhanno woyi afantanno yee hedeemmo

mannaho addi addi doogonni faashine egensiinsanni konni garinio egensiisa dandiinanni badheseeni hige duuchu uduunni no iimase noo borrono inglizete afiite

Rosiishsha Mite Aleenni Rossini garinni aante noo malaatta albu xawishshanna wole mac ciishshamme woy xawissanno Itophiyu malaatu akatta horoonsi’ratenni rosiisaanchi’nera xawisse, dandiitanno?

Itophiyu Malaatu Afii Roso MAXAAFAHO ASSA HASIISSANNOSI QOROPHO Konne maxaafa batinye rosaano horoonsidhanno daafira qorowotenni amada hasiissanno, Shiqqino kiiro giddo danchu beetti gattino yannasi giddo maricho?

Murote giddo addi addi horo afantanno tene muro ba'anokki gede garuninna amagnootuni horoosira hasiisanonke ise leeltano qoxeesa seekine agara hasiisanonke

Telegraame telegrame tini manaho lowo horo uyitanota ikite egenshiisha woyi babaxitino sokko sansani jaalu jaalu ledo hasaawanota ikite leelyano yaate.